nékk buñ pentiir pentiir bu doo mitaal nek bi nakk muñ ci daf palantëer bi muni am gir ci biir nekk bi muñ ci daf ay xar xar yu am linul ak lu weex ci kana mi palanteer bi nakk muni am benn garab buñu daaneel

Keyit i taskiti xibaar buñuy woowee du standard ci keyit ginag ñun ci def nataali muto muto bu domitaal ci kanami muto ginag m ngi am ay kiyt yuñ taal ñu ci bind tamit ne fukki nitab juroom dañ leen arete paski dañ taal fufa na xamne mooy gine seen imbasi bi keyit gina mngi am bind binuy xonku ak yu weex.

Keyti taskati xibaar biñuy wowee da stàndard ci keyt gi nak mu ngi am nataal buñ ci def ci nataal bi ay auto ngi ranaloo ci kaw yoon keyt gi na ñu ci bind ne kureel bowu nga xam nañoo ame lu demee ci afeeri auto yi dugg kë gen neeneñ oto senegaal yi duñ dugate keyt gi nag mu ngi am bind-bind yu xonk ak yi weex.

Nékk buñ pentiir pentiir bi socola ci nég bi nak mu ngi am benn palanteer palanteer bi num ci def giri ci biir néeg bi m ngi am ay ndaal juñ ci tekk ndaal yi mag ak yi ndaw ci kana mi ndaal bi nag mu ngi am beirni jigeen bu sool gramb bu sokola tek mbuo bu girin ci kawaom ak mbax na bu girin.

Mboolo, mboolo bi nak mugii am ay gór ak jigeen yu taxaw ñeena ci ñow ñi ngi tóóg ak jigeen ñu taxaw , ñeena ci ñow ñu ngi tóóg ci ron baas. Mboolo mi nak ñi ci gèna bari ñu ngi sol tisat yu netteh, ñeneñ ña ngi mësoru ñeneñi sol mbàxna .

Ay xale yi taxaw ak benn mag bu taxaw seen digante. Xale yi nak ñyu taxaw ci kanam ñu ngu ekkti seeni loxo menni ñuy nyaan. Mag bi ci gannaaw ak yenn ci xaley nyu nguy tiyé benn kayit bu weex.

Palati vèèr bu wèèx am bindi bindi yu ñuul ñu teg ci karaafi vèèr ak ñaari kaasi vèèr ci karaaf bek kaasi nak mungi am soow am resin am sorans am banana.

Ay xale yi góor ak ki jigéen ñënduróole luñ sol xale yi nak ñu ngi sol koci xonku jiital simis bu weex taxk seen karavaate sol ñeenn ni sol sip góor yi sol tube yu doomitaal xale yi nak ñu ngu toog ci toogu nyuul ñu jàakarloo taabal.

Nékk puñ pentiir pentiir bu nete def seng ci ko seng yu socola nékk bi nak ñunko wërale benn fens fens bi ñu ko pentiir pentiir bu doomi taal mu am buntikir bu mag ak bu ndaw buntikir yi nak ñu leen pentiir pintiir yi ñuul .

palanteere ñu def cetas nak ci balkon bi ñuko worale giri giri gi nak ñuko pintiir pintiir bu weex etas bi ñuko woralefens bi nak ñu ko pintiir moombil pintiir bu nete def ay wëñ ci kowge bunti kir gi nak mi ñuñ ko pintiir pintiir bu weex

Palaati veer bu weex buñu yekk njankataan ci kow njankataan bi nak ñun ci def benn soo soo ci xop bu am duw tiir.

Xale bu jigeen bu sol robu robu bu pink ñu def ci perl xali bu jigeen bina am ngi tekk mées ci boppa soldanro noppam tie posetam bu weex jëll ko càmb nam bu sa ndiko ko ci benn sabar.

Daali charah yu jigéen yu green am lu ñuul ñaari daali charah yi nak nung ko tèg chi ko karo. Karo bi nak mungi am kuluor bu weeh am tamit yu am kulóor yu nete.

Nekk buñ lal basan ay xale taxaw ci kow basan bi xalé yi nak ñu ngi nduroole luñ sol xalé yi góori ñu ngi sol tube yi ñyul sol mbu buy bula xale bu jigeen ki nag moo mi ngi so rob bu bula am lu weex.

Yoon buñ sotti godoron ci kaw yoon bu nak gem auto yusi yi daw mungi am neti taxi taxi yi nak num leen ntir pintiir bu nete am lu xonx ak lu giriin ci weti taxi yi mungi am yenn néek ak yenn garab.

Ay karton yu socola am keyit yiñ ci taf mu am bind-bind bu weex at bu bula ci diggénte karton yi nak mu ngi am benn saku saaku bu weex am bu téleveer bu giriin mu am aymbu suñ daf sukar.

Keyutu taskati xibaar buñuy woowee da standard keyiti gi nak ngi am nataali ku góor ki nak ngi sol kos bu domitaal jiital ci miss bu bulë keyit gi nakñu ci bind ku topp ci njiiti IEC dafa bayyi liggéey keyit ginak ngi am bindibind yu xonko ak yu weex.

Xalèh bu jigeen bu sol sipa ak dagit ti cuub xalèh bu jigéen bi nak mugii takka cèèn nam takka lamam takka jaru loxom tèk més ci bópam xalèh bu jigéen bu ñgi teyeh posetam.

Kow yoon buñ sotti godorom, ci pégg yoon bi nak mu ngi am ñaari pono yuñ tëral, mu ngi am tam ñaari motu yu fagaare, benn motu yi mu ngi ñuur, beneen bi nim ko pentiir pentiir bu nete, mu am lu giriin.

Xale wu jegeen bu sol garam b bu mbasé bu bula tegg refaasam takk mu sooram ci boppam takk cheen mujjël ñaari loxom taf ci benn dën ku góor ki nag moo mit muni sol xaftaan bu bula sol dal yu weex.

Yoon buñ sotti gorde ron, ci kaw yoon bi nak mu ngi am ay kamiyon yu mag. Yi ci taxaw yiñ pentir , pentir bu bulo mu am lu xonko am lu weex, mu ngi amtam benn kamiyon buñ pentir, pentir bu weex bu fa taxaw.

Nappu bu weex am tupp tup yu sokola ñu teg ci ñaari bool yu sokola benn bool bi nak nuŋ ci def sukur beneen bi nak mu ngi am ay bekki sukur ngi am bekki sukur yuñ teg nyung ci kow napp bi tamit.

Xale bu jigéen bu sol robbu robbu bu bula am lu doo mitaal xale bu jigeen bina bu ngi tegki refaas ci boppam takk sheenam ci ganaaw xale bu jigéen bina bu ngi am benn toog bu mak bu doomitaal bu fa nekk ngi am benneen toogu tamit bu ñuul bu fane.

ay xale yi jigéen yi took xale yi jigéen yi nak ñeenn ñ si ñoo nëngi takk mu soor ci seen bopp ci ganaaw xaley jigeen yi ngi am ay garab yu ci sax

keyti taskati xibaar buñuy wowee du standart keyti taskati xibaar bi nak mu ngi am ay nataali ñaar ñu góor ak ñaar ñu jigeen ci keyt gi nag nu ci bind baro jeggal na daabo keyt gi ngen bind bind yu weex ak yu xonx

Ay takki der yu taxaw tie say ni feta takki der yi nek ñu ngi sol nduroole num ñepp ñu ngi sol lu bula def mbax na yu ñuul sol dal yi am lu weex amna kenn ku taxaw sem wet ku sol kos bu bula am ci mis bu weex.

keyt i tës kati xibaar buñuy wowwee de stàndard keyt gi nag mu ngi am ñaarina taali ku góor ñu sine kenn ki mungi sollu ñuul kenneen ki mungi sollu weex def moxna bu weex num ci bind jàmme nak mun nañ ko baal waaye in fokk mu dem ci yoon keyt gi nag mu ngi am bind bind yu weex ak yu xonx

Ay xali yu jigéen yuy bal. Xale yu jigéen yi nak ñu ngi sol ay mayo. Nyaar ni ci ñoom ñu ngi nduróole sol lu bula lu weex. Yeneen ñett ñi ñu ngi nduróole sol lu xonk am lu nate ak lu bula.

etals buñ karole karo bu amlu chokola am lu weex ci balkoo etang bi nak ñuom ci def ay veer am lu weex palanteeri ak buntu yitam ñum leen pentiir pentiir yu weex

Neenti xale góor yu sol ay mayo nduroole, nu lal lu ñuul ci kaw gñaax, tëdd si , ñuom nepp nakk ni ngi sol mbubuy green tubéy yu xonxo.

Xalé bu jigéen bu sol ci pag dagite chup xalé bu jigeen bi nakk ngi tiye po set bu ñyuul takk jaaraloxom takk lam takk cheen tek me ci boppam.

Nyaari xalé yi góor ak ñaari xalay jigeen kenn ki ci xalayi jigéeni ak kenn ki ci xalay góori ñu ngiy sollu nduroo yeneen ñaar ni ñu ngi nduroo leñoo mit.

goor yu footbal ñoom ñanat yu ngi sol ay mayo kenn ki mu ngi sol tube bu weex mbuub bu weex ab bu ñuul kenneen ki mu ngi sol mbuu bu ñuul tube bu ñuul kon bind bind yi nete